MoNamibia omuna omahala gamwe ngoka gasimana noonkondo nohaga nana aatalelipo ashike ohaya futu manga oshimaliwa shontumba opo ye ethelwemo mehala olyo tuu ndo. Omahala ngono ongaashi ne ngoka gena oondundu noshowo Etosha.

Moshikunino shiinamwenyo omuna iinamwenyo mbyoka yimwe iinene noonkondo, niinamwenyo mbyono oha yi ithanwa oondjamba. Osho woo mbyoka iile mwakwatelwa oonduli. Oondjamba oshinamwenyo shasimana noonkondo nohashi longitha omunkati gwasho miinima ya yoolokathana, okutya oku kutha omeya nenge oku kutha omavi sho tashi teya po omiti.

Aantu ohaya fulu uundama wawo moka haya tula mo onayilona meni, opo sho taya tekele mo omeya ka ga pwine nohaya kutha oonayilona ndhoka haya kala ya tula mo oohi etaya ka pimpila muundama owo tuu mbo.

Uuna aantu yatula onete momeya ndjoka hayi kwata oohi ohaye yi nanamo no ohayi etelelemo oohi odhindji ee taye kedhilanditha nenge yakalye megumbo yatidhepo nakahidhi kaAlwenya.

Aantu mboka ye hole iikunino ohaya kunu iimeno yawo ya yoolokathana, ngele mpaka iihulunde otapu yi owala iihulunde. Ngele mpaka iihape otapu yi owala iihape. Ohaya siikile ko nonete ndjoka ya ningila opo oonte dhetango kadhi dhenge iimeno yawo noonkondo yoyi se.

Aantu ohaya longitha oonete okukwata oohi uunene tuu momatale, momilonga oshowo moondama shampa yedhi kwata mo ohaye dhi fala komangeshefelo opo ya mone iisimpo.

Uunshitwe uuwanawa noonkondo, ombepo ohayi pepe unene komahala hoka kaa ku na omiti e tayi gongele evi ndyoka hali ningi oondundu naantu ohaya zi komahala gi ili nogi ili noshowo kiilongo taye ya okutala Uunshitwe.

MoNamibia omu na oshimeno shoka shili hashi adhika owala mombuga , oshimeno shoka ohashi ithanwa kutya osho Welwitchia noshi na owala omafo gatatu ngoka hagi ituula kombepo, nohashi ka nana omeya kokule.

Mo Namibia omuna omahala ngoka gasimana noonkondo no haganana aatalelipo mwakwatelwa omahala ngoka gena oondundu mo kamuna omiti odhindji. Aantu ohazi ko mahala giili eta yeya okutala nkene uushitwe woopala iinamwenyo ngaashi oondjima omo oto adha tadhi dhana moondundu mo.

Oondundu odha simana noonkondo oshoka ohadhi nana aatalelipo nomoondundu moka ohamukala muna omamanya ngoka omanene hakulondo noondjima ,omamanya ngoka ihaga vulu okutatulwa oshoka omakukutu noonkondo.

Ehumokomeko sho tali ende tali endelele aantu ihaya longitha we omatemo okuteta oomwiidhi, aawe ohaya longitha uushina mboka hawu tete pehala puunene ano taka kutha po ehala olindji nohaka thigi pwayela noonkondo.

Aantu yamwe ohayatungu uudama moka hamukala muna omeya, etaya tulamo uuhi hawukala uushona, uuhi mboka ohawu indjipalelemo etawu kokelemo, nongele oyedhi kwatamo otovulu okudhitanda etodhi aneke dhikukute etoka landitha dha kukuta, nenge wulandithe oontalala.

Oomambakumbaku ogasimana noonkondo .Ohatu galongitha iilonga yayolokathana mwakwatelwa okupulula momapya una omvula yaloka opo evi likale epu nawa aantu yakune mo iikunomwa yawo yomepya.

MoNamibia omuna omahala ngoka kaagena omiti, muna owala uumwiidhi uushona ,momahala moka omwa kwatelwa ombuga yaNamibia ndjoka yina owala oshimeno shoka hashi ithanwa Welwitchia nohashi ka tala omeya kokule oshoka oshina omidhi dhaya muule.

Aantu ohaya longitha uundama wawo yoyene kutya oyewu fula nenge oyewu tunga etaya tula mo omeya opo ya tulemo oohi dhokumuna dhoka haya kala taya sile oshipwiyu. Ngele dhakoko ohayedhi kwata mo etaye kedhi landitha.

Efuta ewanawa noonkondo, ano omeya gefuta ogena omakuthikuthi ngoka haga pimbile ethimbo limwe, e taga kala taga nuka muule, nongele wa yimo otali ku faalele. Aantu ohaya zi komahala gi ili nogi ili e taye ya oku tala nkene uunshitwe wa shitwa wo opala.

Mehala lyiinamweno omuna iinamwenyo mbyoka ya fa oondongi nohayi ithanwa oongolo. Yo oya fa ishewe oonkambe. Iinamwenyo mbyoka oya simana noonkondo nonyama yayo ohayi liwa. Ohayi li owala omiti na ihayi li iinamwenyo iikwawo.

Mehala ndjoka hali ithanwa ombuga omu na oshimeno shoka shedhina Welwitchia, oshimeno shoka oshina omafo ge li ga tatu nomafo ngoka oha giitawula ano eto kala owala toti oshina omafo ogendji nohashi ka tala omeya kokule.

Aantu mboka ha ya zi kiilongo niilongo, ha ye ya okutalelapo moNamibia, oha ya ende niitukutuku yawo, ya ningila yi ya fale pomahala mpoka ya hala oku katalelapo, ngaashi moondundu osho woo moshi kunino shiinamwenyo.

Aantu ohaya munu oohi dhawo hayedhi tula muundama ano manga uushona etawu ko kele mo, oku kala tayedhi sile oshimpwiyu, okudhi tulila mo iikulya, yo taya opaleke omeya op kaaga kale ga kaka. Shampa nee dha koko yo taye dhi kwata mo.

Aantu mboka yena iikunino inene noonkondo iha longitha uumunino mbuka uushona oku tekela iimeno yawo ashike ohaya longitha oonylon dhiya dhafa ominino nohadhi tulwa omeya etadhi ngoka tadhi tsuwa ombululu opo omeya ga tsipuke nogathike kiimeno.

Aantu oha ya kunu iikwamboga osho wo iihulunde yawo e ta ya kala ta ye yi sile oshimpwiyu, okuteta mo oomwiidhi ndhoka dhi li pomakati osho wo okukala ta ye yi tile omweya. Uuna ya koko, oha ye yi likola ko, e ta ye yi fala komangeshefelo ya mone iisimpo.

MoNamibia omuna omahala ngoka haga adhika oondundu gasimana noonkondo. Ohaga nana aataleli mboka haya futu oshimaliwa shoka hashi yi moshiketha shoshilongo, opo ye ethelwe mo.

Omatama oga simana noonkondo, oshoka aantu oha ye ga kunu kutya omomagumbo gawo, komikunda nenge miikuninino. Ngela ga tula ko oha ye ga likola ko uuna ga pya, e ta ye ke ga landitha, ya mone iimaliwa, na oha ga tetelwa miiyelelwa.

Aantu mboka yena iikunino ohaya kala ta yeyi sile oshimpwiyu. Ohaya kunu iimeno yawo nawa melandulathano yo taya thigipo ondjila pokati ya ningile uuna iiyimati ya koko sho ta yeyi teyako oyena ondjila no itaya likola nuudhigu.

MoNamibia omuna efuta ndjoka lyasimana noonkondo nomefuta moka omuna oohi. Aantu ohaya vulu okuyamo niiyeditho yomomeya mwakwatelwa oombawutu etayayi yakakwate mo oohi. Omuna oohi dhimwe oonene dhimwe oonshona.

Aantu mboka haya fulu uundama etaya tulamo omeya opo ya mune uuhi mboka haye wu tulamo owala uushona, ohaya kala tayedhi pelemo iikulya nohadhi koko noonkondo, ohaya fala yekedhi landithe ko mangeshefelo.

Uuna aantu yamono kutya oohi dhawo ndhoka yakala yatula muundama taya munu nokudhi pelamo iikulya odha koka, ohayedhi kwata mo noonete . Ano ohatu la owala onete momeya etedhi kwatamo nenge yalongithe uundjolo.

Aantu yamwe oha ya munu oondjuhwa ano ya ninga oofalama dhoondjuhwa noha ya kala taye dhi pelemo iikulya oshowo omeya ano taye dhi sile oshimpwiyu oshoka ngele iha ye dhi tulilemosha ota dhi silemo no ita dhi vala dhi ninge odhindji.

Aantu ohaya fulu uundama moka haya tulamo omeya opo ya tulemo uuhi mboka uushona ano taya munu yo ohaya kala taye wu pelemo iikulya opo wu koke yo ya wape okuwukwatamo yo yeke wu fale komangeshefelo.

Ondjamba oshinamwenyo sha simana noonkondo . Oshi na omunkati ngoka hashi longitha iilonga oyindji. Ohashi vulu okuteya po omuti nomunkati gwasho. Nenge sho tashi nu omeya sho tashi itile kombunda nomunkati. Ohashi nana aatalelipo e taya futu oshimaliwa opo ye ye mo mehala lyiinamwenyo.

Aantu monale okwa li yasimanekwa okutunga oondunda dhawo dhoomwiidhi ano ohaya longitha eloya , ndyoka hali ningi oondhopi dhokuya mooha noshowoo omwiidhi ngoka hagu tulwa kiiti opo gusiikile ondunda yikale yili nawa .

MoNamibia omuna omahala ngoka omawanawa noonkondo. Ohaga nana aantu taya zi komahala gi ili no gi ili . Opo yeye yega talelepo yeli nookuume kawo osho woo ookahewa kayo. Ohaya landa iikulya nosho woo omalovu etaya kuutumba piipundi noku lya taya iyuvitha nawa.

Otuna oohi dha yoolokathana, oohi ndhino oto vulu oku dhi muna. To kutha uuhi mbwiya uushona e to wu tula mokandama to kala todhi pele mo iikulya opo dhi indjipale dho dhi vule okuvalathana.

Uuyuni sho tawu ende tawu yi komeho aantu ihaya longithawe uupokopoko okukuna iimeno yawo , ashike opuna omashina ngoka haga vulu okulandithwa , etaya kunumo iimeno yawo nohayi mene tayi endelele opo yekeyi tsike miikununo yawo.

Aantu ohaya fulu uundama wawo etaya tula mo oonayilona neni. Yaningila sho to tekele mo omeya itaga pwine mo. Ohaya tula mo oohi dhoku muna ano hadhi kala oonshona eta dhi indjipala etaya tayedhi sile oshimpwiyu.

Mboka yena iikunino, ohs ya tonatele iikunino yawo. Ohaa kala ta ya tile iimeno yawo omeya, osho wo ta ya longomo, yo ta ya tudhamo omwiidhi ndhoka dha mena muyo, opo yi mene nawa, yo yi kale, yu uvite ombili, ka yi li momwiidhi.

Aantu ohaya longitha omambakumbaku ngoka haga tete omwiidhi. Okuteta omwiidhi e taye gu tula mooshako, noku ka landitha, opo gu liwe po koongombe ethimbo lyokwenye lyaadha no kape na iikulya yoongombe.

Aantu ohaya munu oondjuhwa, haya tameke owala noondjuhwa oonshona nohaya kala ta yedhi pe iikulya noshowo omeya, ano ta yedhi sile oshimpwiyu sha gwana. Ohadhi vala omayi ogendji e tadhi indjipala noku kedhi landitha.

Iinamwenyo mbyoka hayaadhika moshikunino shono shiinamwenyo ano mEtosha oya simana noonkondo. Oshoka ohayi nana naatalelipo mboka haya zi kiilongo ya yoolokathana nohaya futu oshimaliwa shontumba.

Aantu mboka yena oofaalama dho kumuna oondjuhwa, ohaya kongololamo omayayi agehe ngoka gavalwa koondjuhwa. Ihaya etha oondjuhwa odho dhene dhigalangele oshoka ohashi pula ethimbo etaye ga tula meshina ndyoka hali tendula uuyuhwena. Uuyuhwena mboka ohawu kala wiikalejelwa opo wukoke nawa.

Moshilongo sha Namibia otuna mo iinamwenyo mbyoka ya simana noonkondo no ihayi kala paantu. Iinamwenyo mbyoka oya edhililwa mehala hali ithanwa Etosha, ano moshikunino shiinamwenyo. Oya simana oshoka oha yi nana aatalelipo.

Ehumokomeho sho tali ya, aantu ihaya tete we omwiidhi nomatemo ashike opuna uushona mboka hoka tula owala mevi nohaka yeleke po iiyagaya ayihe.

Omambakumbaku oga simana noonkondo oshoka omvula ngele ya loko aantu ohaya pulula omapya gawo, evi e ta li ningi epu e ta ya kunu mo iikunomwa yawo, mwakwatelwa omahangu, omakunde, omapungu oshowo iilyaalyaka.

Naantu ngele taya munu oohi dhawo, ohaya kala taye dhipelemo iikulya muundama, opo dhi indjipale yo ya vule yedhi kwate mo uuna dha koko, yo yekedhi lyepo, nenge yeke dhi landithe komangeshefelo.

Aantu ohaya longitha omambakumbaku okupulula momapya gawo uuna omvula ya loko. Nohaya kunu mo iikunomwa yawo yomomapya mwa kwatelwa iilya ano omahangu, iilyaalyaaka, omakunde nomapungu.

Aantu ohaya fulu uundama etaya tula mo onayilona meni. Opo sho taya teke mo omeya nominino, omeya itaga pwine mo nohaya tula mo uuhi mboka uushona ano taya munu oohi, nongele dhakoko etadhi indjipala ohaye ke dhilanditha.

Uunshitwe uuwanawa noonkono nowu na oondundu ndhoka hadhi kumitha oyendji, oshoka dhimwe oonde noonkondo dhu uka mombanda. Ohadhi nana aatalelipo mboka haya zi kiilongo ya yoolokathana nohaya futu oshimaliwa, opo ye ethelwe mo mehala olyo tuu ndyoka.

Aantu mboka yena iikunino, ohaya kunu mo iinima ya yoolokathana. Ohaya likola ko nenge ndi tye ohaya teya ko iiyimati yawo, oshowo iikunomwa yawo una ya adha oku li wa ngaashi oonyanga ohaye kedhi landitha.

MoNamibia omu na omahala hoka haku adhika oondundu nomawanawa noonkondo, oshoka ohaga nana aatalelipo. Aantu ohaya zi kiilongo yi ili no yi ili taya futu oshimaliwa opo ya ye mo mehala olyo tuu ndyoka. Ohaya kala taye li thaaneke yu uvite nawa, ano yu uvite ombili.

Opu na omambakumbaku ngoka gasimana noonkondo nohaga longo iilonga yasimana yokuteta omwiidhi, nokugu dhingolola, opo gu kale gongonga go gutulwe moonailona. E tagu falwa koostola Hoka haku landithwa iikulya yoongombe. Opo nee pokwenye aantu taa yi yeke gu lande, ya pe oongombe dhawo.

Oongombe odho iinamwenyo mbyoka hayi tekulwa momagumbo oshowo moofalama. Aantu ohaya kala taye yi sile oshimpwiyu. Thimbo lyokwenye ohaye yi landele niikulya oshowo omwiidhi opo kaayi se kondjala.

Oombaka iikwamawawa mbyoka hayi vulu okutekulwa momagumbo. Aantu ohaya kala taye dhipe iikulya mwakwatelwa iilya nenge iimbombo nosho wo omeya, oshoka odhihole omeya shinene. Ohaya vulu okuninga uundama taye dhi tulilemo omeya dhikale tadhi dhana, oshoka iikwamawawa yimwe yihole okudhana momeya.

Metosha ano moshikunino shiinamwenyo omuna iinamwenyo ya yoolokathana. Omuna mbyoka ihaa yili onyama mwa kwatelwa Oonduli osho wo Oongolo, hadhi li owala omiti. Po opuna mbyoka iinamwenyo iikwawo ngaashi onkoshi.

Aantu ohaya longitha oonete dhoka haya tula momeya opo yakwate oohi momeya ngaashi ngoka geli moondama nenge momilonga. Oohi ohaye dhifala komangeshefele etaya mono iimaliwa.

Pamuthigululwakalo kehe konyala momagumbo okwali hamu kala mwatungwa oondunda dhoka hadhi kala dhakumbwa noomwiidhi. Ano moondunda moka ohadhi ningwa oondjugo aakulupe osho woo uunona omo yehole okulala moondjugo.

Aantu ohaya fulu uundama moka haya tulamo onayilona opo sho taya tekelemo pmeya nominino omeya itaga pwinemo. Ohaya kutha uuhi mboka uushona e taya tulamo ano taya munu.

Aantu oha ya kwata oohi dhoka ha ya kala ya tula moondama uuna taya munu oohi. Oha ya kala yedhi tulamo oonshona, shampa ya tulamo iikulya, ee tadi li nawa, oha dhi kokelemo, ee taye kedhi kuthamo ano taye dhi kwatamo yo ye kedhi landithe.

Uuna aantu mboka yena iikunino iinene yakunu iimeno yawo, ohaya longitha ominino okutekela iimeno opo yikoke nawa kaayi se kenota.

Moshikunino shiinamwenyo omu na oshinamwenyo shoka oshile noonkondo shi vule iinamwenyo ayihe nohashi ithanwa onduli. Onduli ohayi li omiti unene tuu ndhoka omile oto adha owala tayi li omafo, ashike omutse tagu ziilile pombanda yomiti. Oshikumithi noonkondo.

Aantu ohaya fulu uundama e taye wu tungu, opo ya tule mo omeya yo ya tule mo oohi dhokumuna nomeya ngoka ohaya kala taye ga sile oshimpwiyu, opo oohi ndhoka dhi li mo kaa dhi sile mo kondoya.

Moshilongo omuna oondundu, ndhoka hadhi adhika handiya lyokuushimba. Ohadhi nana aatalelipo mboka haya futu iimaliwa, opo ye ethelwemo mehala omo tuu mono. Iinamwenyo ngaashi oondjima, nayo omo to adha tayi dhana moondundu mono.

Iingulu oyo iinamwenyo mbyoka hayi tekulwa momagumbo. Kapena oshinamwenyo shomegumbo oshihethi shafa oshingulu. Oshingulu oto vulu okushipa iikulya e ta shi yi tilehi, shi lye mbyoka yili pevi nenge shi lalemo.

Otuna omambakumbaku ga yooloka moshilongo noga simana oshoka aantu ohaya pulula uuna omvula ya loka e ta ya kunu, shampa ya kunu iilya e ta yi koko ohaya mono mo iipalutha yawo.

Aantu mboka ye na iikunino yawo, ohaa tula ko onete kombanda. Ohayi kala yi na oombululu hadhi vulu okupita oonte dhetango, ashike kadhi shi odhindji unene dhi dhipage iimeno mbyoka yi li mo.

Otuna iikwamawawa ya yoolokathana moshilongo. Yimwe ohayi tekulwa ano hayi kala momagumbo yo yimwe ohayi kala miihwa, yimwe ohayi tuka yimwe ihayi tuka. Yo yimwe ohayi liwa yimwe ihayi liwa wo.

Iikwamboga ohayi kunwa na ohayi silwa oshimpwiyu kaantu mboka oyene yoshikunino, ngele oyaningi oyindji etayi tulako ohaye yi likola ko no kuyi fala komangeshefelo opo ya kamone iisimpo ano taya landitha.

MoNamibia omu na omilonga odhindji mwa kwatelwa gwaKunene iinamwenyo ngaashi oongandu omo to dhaadha moka. Ongandu ohayi kala owala yili kooha dhomulonga nohayi kala yiimbetapo toti owala kayi na omwenyo ya tega oshinamwenyo nenge omuntu eendepo yo yi kunukile.

Ooyene yiikunino ohaya kunu iimeno yawo nawa nelalakano shampa yatulako otaya likolako iiyimati mbyoka etayeyi fala komangeshefelelo yo yamone iisimpo yo yi ikwathele monkalamwenyo dhawo kaayakale yena oluhepo.

Oondundu odha simana oshoka oha dhi nana aataleli, opo aatalali ye ye mehala omo tuu moka ohaya futu iisimpo ano mbyoka hayi yi moshiketha shepangelo.

Ehumokomeho olye ya niinima oyindji, aantu iha ya longowe nuudhigu. Opu na uushina mboka ha ya longitha oku teta ongwena, ano ihaya longitha we oombele niikonde we, oshoka otayi mana po ethimbo.

Uuhilili ohawu vulu okukunwa wo ohawu vulu okumena wowene, inene tuu ngaashi miihwa. Wumwe ohawu mene piiyanda ngele omvula oya loko nawa otoyi owala miihwa, ito kala inoka itsamo.

Otuna oohi dhayooloka moshilongo mwakwatelwa dhoka hadhiya nomeya gefundja, aantu ohaye dhi kwata dhimwe taafala nenge omuundama ngele oyahala okudhi muna dho dhimwe taye dhi tanda etaye dhi lipo.

Oonkwandambi iinamwenyo mbyoka yomomagumbo, ano hayi tekulwa kaantu. Ohayi li omwiidhi, opo yi paluke. Ngele ya vala uutana owundji, ohawu koko noto vulu okulanditha wu mone iisimpo.

Ondjuhwa onkadhi oya pumbwa ekondombolo opo ngele yalondwa etayi vala omayi ohadhi indjipala nongele dhiindjipala omuntu oto vulu oku kedhi landitha wu mone iisimpo nenge wuku thepo omayi oga tuu ngoka eta mu kega lyapo.

Oondundu odha simana oshoka ohadhi nana aatalelipo, mboka haya zi kiilongo ya yoolokathana, kohaya futu oshimaliwa shontumba, opo ya ethelwe mo mehala olyo tuu ndyoka lya gamenwa.

Aantu ohaya tungu uundama womeya moka haya tulamo uuhi mboka uushona ano wokumuna. Ngele owiindjipala etawu , wavalathathana nawa, ohaya kala tayedhi sililemo oshimpwiyu nohayedhi okuthamo yekedhi landithepo.

Moshikunino shiinamwenyo ohamu kala oondombe dhomeya ngoka haga talama uuna omvula yaloka, Iinamwenyo ohayi zimo nee miihwa tayi ya okunwa omeya ngaashi oompo, uumenye, oondjama noshotuu..

Miiku ninino aantu haya tula ominino dheenda pokati kiimeno yawo ano dhoku tekela iimeno yawo. Ano shika tashi yaningi opo kaya kwate ethimbo oku tekela unene ngele talongitha omayemele nomandini.

Otuna ombakumbaku ga yooloka moshilongo, ano limwe nkene owala lyilipo olyoku teta owala omwiidhi ano tali gu yelekathana gu kale gu thike pamwe, go gamwe ohaga pulula ano kehe embakumbaku olina oshilonga shalyo.

Methimbo lyonale aantu oya kala ya simaneka omagumbo go pamuthigululwakalo ngoka haga tungwa niiti mooha, nohaga tungwa nomwiidhi ngoka hagu ka muwa miihwa.

Aanafalama yiikunino ohaya kunu iikunomwa yawo melandulathano nohaya thigipo ehala pokati ya ningila sho taya sile iikunomwa yawo oshimpwiyu nenge taya tonako mbyoka yapwa ope na ehala lyokweendela.

Oondundu odha ningwapo kevi ndyoka lya ndumbala kombepo uuna sho tayi pepe, ohadhi nana aataleli mboka haya zi kiilongo ya yoolokathana no haya futu oshimaliwa shontumba opo ye ethelwemo mehala olyo tuu ndyo.

Oohi odha simana, naantu ohaya fulu uundama, moka hayedhi tulamo, ano tayedhi munu, nokukala tayedhi pelemo iikulya, dho dhiwape dhi indjipale, yakalandithe, yo yamone iisimpo.

Aantu mboka haya zi komahala gi ili nogi ili ano kokule nenge pamwe nditye kiilongo ya yoolokathana taye ya oku talela po oshilongo shontumba, ohaye ya niitukutuku yawo oshowo ootenda dhawo ano mono taya lala ethimbo ndoka.

Oondundu dhimwe odha etwa po komamanya ngoka omanenenene go ihaga vulu okutatulwa. Aatalelipo unene tuu iilumbu ohayi zi kondje yoshilongo na ohayi futu iimaliwa yi ye yiiyuvithe nawa komahala ogo tuu ngo.

Muundama oha mu kala omeya naantu ohaa tulamo oohi dhawo dholumuno. Ohaya kala ta yedhi pelemo iikulya. Uuna dha indjipala oha yedhi landithapo koositola nenge komangeshefelo ga yoolokathana opo yi imonene iisimpo.

Iikwamboga oya simana oshoka ngele oya koko, aantu ohaye yi likola ko nokuyi fala komangeshefelo, yaka landithe yo ya mone iisimpo, yo ohaye yi kutha ko wo yaka lye momagumbo ano ya tidhe po nakayidhi kaalwenya.

Aatalelipo ohaya zi kiilongo ya yoolokathana, nohaya kala ye na oshitukutuku shawo moka haya londo opo ya ka talele po omahala ga yoolokathana. Ngaashi moNamibia omu na oondundu ndhoka hadhi nana aataleli, nohaya futu oshimaliwa tango, opo ye ethelwe po pehala olyo tuu mpoka.

Muundama woohi mboka hawu kala wa ningwa niinima ya yoolokathana ngaashi oonailona, aantu ohaya kutha iikulya mbyoka haya ka tila mo, opo oohi dhi lye no dhi valathane nawa, dhi indjipale, yo yedhi kwate mo ya ka landithe.

Mehala ndjoka lyagamenwa hali ithanwa oshikunino shinamwenyo ano Etosha, ohamu adhika iinamwenyo yayoolokathana mbyoka ihayi kala paantu, yimwe oyanika oshiponga yo yimwe oto vulu okuyi guma, ohayi nana naataleli e tayi eta iimaliwa moshilongo.

Otu na omambakumbaku ga yooloka moshilongo. Kehe embakumbaku oli na oshilonga shalyo. Opu na ngoka owala haga tete ongwena, yi kale yi thike pamwe, naantu ihaa kala ye na iilonga

Aakwashigwana paife oya kotoka. Ohaya ningi uundama wawo womeya mboka haya longitha owala iiti e taya tula mo onayilona meni, opo nande oya tula mo omeya, itaga piti mo. Muundama mono ohaya vulu okutula mo oohi dhawo.

Aantu ohaya tungu uundama moka haya tula mo omeya opo ya mune oohi dhawo noha ya kala taye dhi sile oshimpwiyu okudhi tulila mo iikulya opo dhi vule okwiindjipala yo ya ka landithe.

Aantu ohaya tungu omagumbo gawo kooha dhomilonga yaningila opo ya hupe nawa okuteka omeya ngoka haya longitha momagumbo osho wo okunwetha iinuma yawo, ano ihaya mono iihuna.

Ehumokomeho olyetu etela uuwanawa owundji. Ano naantu mboka ye na iikunino ihaa dhike we iikunino yawo niiti, ohaye yi dhike noondhalate osho wo ooshipe nohayi kala ya siikilwa yi na uunete pombanda opo oonte dhetango kaadhi dhenge iikunomwa yawo.

Momikunda omu na iihwa mbyoka ya thita nayi. Ohapu kala owala pu na okandjila hoka haka pitile aantu. Miihwa moka ohamu kala omayoka osho wo iinamwenyo ngaashi oombuku, nenge uunyenti nuudhila wo ohawu tungile kiihwa.

Otu na omambakumbaku ga yooloka moshilongo. Kehe limwe oli na owala oshilonga shalyo. Gamwe ohaga tete omwiidhi ano ndi tye uungwena, go gamwe ohaga pulula ano oga simana.

Oohi ndhoka dhe ya nomeya gefundja, mwa kwatelwa oontangu, shampa omeya ga pwine, ohadhi kala oompu ku kuthwa mo, ano uunona ohawu ka toola, e tawu ka landitha.

Opuna uundama mboka wa longwa monayilona, ano aantu ohaya tula mo omeya opo ya mune oohi dhawo nodhi indjipalele mo, yedhi kuthe mo yaka landithe nenge taye dhi tanda e tadhi kukuta.

Aantu ohaya fulu uudama wawo, moka haya tula mo uunayilona meni, opo ngela ya tula mo omeya, itaga pwine mo, no haya tulamo oohi dho lumuno, etaya kala taye dhisile oshimpwiyi dhi indjipale.

Oondundu dhimwe ohadhi kala dha mena omiti odhindji osho woo oomwiidhi, no ha pu kala owala okandjila mpoka hapu pitule aantu, opo haa ya lyate miihwalikiti yo ya like kiinamwenyo mbyoka hayi kala miihwa ngaashi omayoka nosho woo oondje.

MoNamibia omuna omahala omawaanawa ngoka haga nana aataleli mwakwatelwa oondundu ndhoka dha etwapo komamanya ihaga vulu okutatulwa osho woo omavi ngoka gagongelwa kombepo.

Opuna oondama dhimwe nenge omilonga moka ha mu tulwa ominino hadhi fala omeya ko kule kaantu mboka ye li kokule nomeya. Iinamwenyo ngaashi oongombe, iikombo, osho woo oonzi omo ha yi nu tuu

Omvula ngele ya loko, omeya e taga talama moondombe ohamu mene iimeno ya yoolokathana ngaashi omavo ngoka haga tulako oongala nokohi yevo ngele owe li fulu mo oto adha ko iinima mbyoka hayi liwa.

Omvula ngele yalako omeya ogaha talama moondombe ano nditye nomilonga ohadhi udha omeya , moka twaa dhamo oohi. Ongele pamwe odhe yamo nefundja nende pamwe opena omuntu edhi tulamo ano tedhi monomo.

Pokati kiimeno mbyoka hayi kala ya kunwa miikunino unene pethimbo opo tayi koko aantu ohaya enditha ominino mokati kayo ano dha lamba iimeno mbyoka nkene ya kunwa opo yaningila okutekela iimeno yawo ano ihaya longo nuudhigu.

Ehumo komeho olye etelela iinima oyindji ngaashi, uushina mboka ha wu fulu mevi ,wumwe ohawu tete omwiidhi , wo wumwe ohawu fuluko iikwamboga mbyoka hayi adhika kohi yevi, ano ha wu hogolola mo wo wene kutya shino oshaadha ,shino ina shaadha .

Oondundu odha etwa po kevi ndoka lya ndumbala ombepo sho tayi pepe, ohadhi nana aataleli po mboka haya zi kiilonga ya yoolokathana, nopo ya etelwe mo mehala olyo tuu ndyoka ohaya futu iisimpo

Aantu ohaya kutha ookahewa kawo oshowo ookume kawo yekiiyuvithe nawa. ohaya kala taya yotha oonyama oshowo opuna okandama komeya moka haya kala taya mbwidi.

Aantu ohaya tungu uundama wawo moka haya tulamo oohi dholumuno, etaya kala tayedhi pe iikulya . Nongele dhi indjipala ohaye dhi kwatamo dhimwe tayedhi tanda, yedhi aneke dhikukute, dhimwe taye dhi fala pomahala gomangeshefelo.

Opuna oondundu dhoka ano dheetwa po kombepo sho tayi pepe, nohadhi ndumbalala dha ninga evi. Aantu ohaya zi komahala gi ili nogi ili ta yeya okutala uushitwe nkene woopala.

Aataleliipo ohaya zi kiilongo yiili noyili nohaya kala yena oshitukutuku shawo moka haya ende opo ya katale omahala miilongo yayoolokathana, ano haya yi komahala hoka haku a dhika iinamwenyo mbyoka yeedhililwa.

Aantu ohayayi komahala gokwii uvitha nawa, hoka haya yiko nookahewa kawo, noshowo ookume kawo. Ohaya kala yena iipundi niitafula, oshowo esiga lyokuyothela onyama, yo tayanu omalovu.

Otuna iiyenditho yayooloka moshilongo , mwakwatelwa mbyoka hayi taagulukitha aantu omeya ngoka, itoo vulu okweendamo koompadhi ngaashi omilongo oshowoo mefuta . Iiyenditho mbyoka oyili yasimana.

Oondjuhwa ohadhi vulu okumunwa unene tuu momagumbo ngoka go komikunda. Aantu ohaya kala taye dhipe iikulya oshowo omeya dho tadhi valathana e tadhi indjipala. Ohaye ke dhi landitha nee komangeshefelo nenge taya kwata etaya li megumbo.

Uuyuni sho wahuma komeho aantu mboka yena iikunino ihaya longo we nuudhigu niikunino yawo ina yeyi dhika niiti ashike oyadhikwa nooshipa ndhoka haya kala ya tulako oonete kombanda opo ya keelele omutenya kaagu kale ogundji ngoka tagu dhenge iimeno.

Mombuga yaNamibia otwa adha mo iimeno mbyoka ya yoolokathana, iimeno mbino ihayi pula omeya ogendji oshoka ohayi kega tala kokule mombuga ihamu lokwa unene niimeno mboka oya simana.

Ondjuhwa yo nkadhi, ondjuhwa yimwe ya simana noonkondo oshoka uuna ya vala omayi gayo ohayi ga sile oshimpwiyu opo kaga lokwe go kaga kanithwe etayi tendula uuyuhwena yawo etayi kala tayi wu sile oshimpwiyu sigo wa koko.

Oshilongo oshina omahala ngoka ga ziza nawa , uunene hoka ihaku kala aantu lela. Iihwa mbyoka ohayi kala ya thita na ohapu kala wala okandjila mpoka aantu ohaya pitile. Iinamwenyo ngashi omayoka omo toyi adha moka oondje, oondjima nomambungu.

Aantu ohaya munu oondjuhwa moka haya kala taye dhi pe iilya oshowo omeya, nuuna dhi indjipala ohaye dhi kwata noku dhi fala komangeshefelo, opo ya mone iimaliwa.

Aantu ohaya ningi uundama wawo mboka haye wu tula onayilona meni, ya ningila omeya ngele yega tula mo itaga piti mo. Nohaya tula mo oohi, ano taya munu.

Pashiwambo omuntu ngele ayi kuuyenda, kutya nee owoludhi luni, pamwe uutenya nenge aka talela po. Oha dhipagelwa ondjuhwa ndjoka ihayi tetwa sha naantu ohaa teleke ekaka lyonkungu oshowo oshimbombo e ta li.

Aantu mboka yeni uundama womeya ya tula mo oohi ohaya kala taye dhi sile oshimpwiyu okudhipela mo iikulya oshoka uuna itaye dhi pe sha otadhi sile mo nenge dhi ta meke tadhi li oonkwawo.

Otuna omambakumbaku gayooloka moshilongo no ogasimana wo. Gamwe ohaga vulu okupulula go gamwe oha gavulu okuteta omwiidhi, nuuna aantu yahala okugalongitha ohaya tulako omatemo gawo oshoka ohaga vulu okupatululwako.

Aantu ohaya kunu iikwamboga mbyoka hayi kunwa mehwata ano momwaalu omunene . Uuna yatulako ohayeyi likolako , etaye keyi landitha.

Aantu ngele yatungu nenge yafulu uundama wawo, ohaya kutha oohi ndhoka dhokumuna, ano uuhi uushona, e taye dhitula monayilona, opo yaka tule mokandama.

Aantu mboka haya talelepo omahala giili nogi ili mwakwatekwa oshikunino shiinamwenyo, oha yeya nomatukutuku gawo, opo yakale yagamenwa uuna taya ende mokati koshikunino shiinamwenyo, oshoka omuna iinamwenyo yimwe yanika oshiponga.

Iinamwenyo mbyoka hayi adhika komikunda oshowo moofalama hayitekulwa kaanhu ngaashi iikombo noonzi , ohayi kala tayi lithwa kaasita mboka tayeyi tonatele yaahalye omapya gaantu nenge yaahakane

Iikwamboga ohayi kunwa miikunino ya yoolokathana ngaashi yimwe ohayi pumbwa uuhoho opo yi kale ya hapa nawa noyi tuleko iiyimati ya yela noyina uundjolowele nokukeyi landitha komangeshefelo.

Pomahala ngoka goku iyuvithila nawa, ohapu kala iipundi mbyoka ya kundukidha okandombe kokumbwinda. Aantu ohaazi komahala gi ili nogi ili nookuume kawo nookahewa kawo, eta ye ya yi iyuvithe nawa

Oondundu odhasimana oshoka ohadhi nana aataleli taya aantu ohaya zi kiilongo yi ili noyi ili eta yeya ano taya futu oshimaliwa opo yethelwe mo mehala omo tuu moka. Iinamwenyo ngaashi oondjima, oondje omo toyadha moka.

Miikunino aantu ohaya kala ya tula mo ominino ndhoka ya ningila shashi iikunino yimwe iinene noonkondo itovulu okushi manako to tekele neyemele, oho patulula owala ko kapomba iikunino tayi itekele yoyene nominino odho tuu dhoka.

Mokashana ohamu kala iinamwenyo ya yoolokathana . Yimwe oya nika oshiponga yimwe inayi nika oshiponga mwa kwatelwa ooshimbungu nookaandje. Iinamwenyo mbika ngele oye ku mono otayi vulu okufadhuka po ngele oha yi tila aantu.

Opuna oondundu ndhoka dha shitwa moma manya ngoka haga tatuka nuudhigu dho dhimwe evi owala lya ndumbala ombepo sho tayi pepe nohadhi kala oonde, ohadhi nana aatlelipo mboka haya zi kiilongo ya yoolokathana.

Oohi dhoka hadhi kala tadhi munwa mundama womeya. Shampa nee dhakoko etadhi etadhi iindjipala ,aantu ohaya longitha iilongitho yayolokathana mwakwa telelwa oonete nosho woo uundjolo okudhi kwata mo yo yekedhi landithe.

Moshikunino shiinamwenyo ohamu adhika iinamwenyo ya yoolokothana, mbyoka yimwe oha yili onyama yo yimwe oha yili omwiidhi owala. Ohayi nana aatalelipo mboka haya zi kiilongo ya yoolokothana, taya futu oshimaliwa, opo yeethelwemo mehala olyo tuu ndi.

Otuna iikwamawawa ya yoolokathana, yimwe ohayi vulu oku londa komiti yo yimwe ohayi tondoka owala pevi, ano ihayi vulu oku londa komiti.

Oondundu odhasimana oshoka ohadhi nana aatalelipo, mboka haya zi kiilongo ya yoolokathana, nohaya futu oshimaliwa, hashi yi mepangelo, opo ya ethelwemo mehala olyo tuu ndjoka.

Pomahala goku iyuvithila nawa, ohapu adhika uupundi, oshowo iitaafula, mbyoka ngele owe ya po nakuume koye oko tamu kuutumba uuna mwa zi momeya nenge mokandombe kokuyoga.

Ooyene yiikunino oye hole okukuna iimeno yawo kutya iikwamboga nenge iiyimati yeji ikunina yi ikalekelwa, ano opo kayi kale yili mumwe pokapi ohapu kala pwapita ehala.

Aantu moondama ohaya tula mo omeya moka haya tula mo oohi dhoku muna ya ninga opo dhikoke ,uuhi mbuka ohawu kala uushushuka wuthike poontangu na ohawu iindjipalelemo eta wu valathana.

Otu na uudhila wa yoolokathana moshilongo mwa kwatelwa iikwamawawa mbyoka hayi tekulwa momaguumbo ano wumwe oha wu liwa wumwe iha wu liwa ko kamwe uuna we ka mono oke na shi taka hunganeke.

Oombaka iikwamawawa mbyoka aantu haya vulu okuyi muna eta kala nayo momagumbo tayeyi sile oshipwiyu ano ombaka oshikwamawawa shoka shi hole momeya nongele nee yavalathana etayi indjipala oto vulu okukeyi landitha kwamboka yeli ya hala oku yi muna nayo woo.

Metosha, ano moshikunino shiinamwenyo, oto adha mo iinamwenyo ya yoolokathana, yimwe ohayi li omiti, yo yimwe ohayi li onyama. Ano tayi li iinamwenyo iikwawo na ohayi nana aatalelipo.

Momatale oshowo momilonga moka muna oohi, uuna omeya taga pwine aantu ohayeya nomayemele noshowo iiyaha opo yakwatemo oohi ndhoka oshoka ohadhi kala dhili kombanda nohaye kedhilanditha.

Otuna wo omambakumbaku ga yolokathana moshilongo, mokwatelwa goka hagapulula evi ngele omvula yaloka, yaningila opo sha aantu tayakunu, evi li kale epu.

Otu na uundama wo meya wa yoolokathana moka ha mu tulwa oohi dholumuno. Wumwe oha wu kala wa longwa monayilona, na wumwe oha wu kala wa fulwa mevi ha mu tulwa oshifwagalala opo omeya kaaga pwinemo.

Aantu ohaya tungu uundama moka haye wu tula omeya nokutulamo oohi dholumuno ano ohaya kala taye dhi sile oshimpwiyu dho ta dhiindjipala e tadhi valathana nawa.

Aakwashigwana ohaya ndulukapo uundama wawo yo yene mboka haya ningi owala niiti nenge niipilangi e taya tu lamo onayilona meni opo ngele omeya oye ga tulamo itaga pitimo e taya tulamo oohi dhawo ye dhi mune.

Aanafalama oha ya tekula oongombe nokudhisila oshipwiyu moku dhipa iikulya, oshowo omeya opo dhi vule okwindjipala ye dhi landithepo yiimonene iisimpo.

Otu na omambakumbaku gayooloka moshilongo moka mwa kwatelwa ngoka haga pulula ano omvula ngele ya loko ohaga tete omwiidhi nokuninga evi epu opo aantu ya vule okukuna mo iikunomwa yomepya ngaashi omakunde, omapungu niilya.

Embakumbaku olya simana oshoka uuna omvula yaloka, aantu ohaya pulula momapya gawo, ano taya tetemo oomwidhi, yo yaninge evi epu, opo yawape yakune yo yamone iipalutha yawo mbyoka yapumbwa.

Aantu ohaya longitha ominino dhoka hadhi kala dhataakana miikunino, nongele totekele ihashi kala oshidhigu oho patulula owala kokanala omeya otageende iimeno etayi itekele itayi hapa nawa yo etayi zizi.

Ondundu ohadhi adhika ha ndiya ka lyuushimba, ano oondundu dhimwe odha etwa po kombepo sho tayi pepe ndho dhimwe omamanya ngoka ihaaga vulu okutatulwa. Ohadhi nana aataleli no haya futu oshimaliwa opo ya pitikwe ya ka tale oondundu.

Aantu ngele ya pulula omapya gawo oshowo iikunino yawo ohaya longitha ominino okutekela iimeno yawo, opo yaaha se kenota.

Aantu ohaya fulu uundama wawo womeya yoyene nohaya tula mo onayilona meni ya ningila omeya kaga pwine mo. Ohaya tulamo oohi dholu muno dhoka haya kala taye dhipe iikulya opo ngele dhi inji pala yedhi landithe.

Otu na iikwamawawa ya yoolokathana. Yimwe ohayi tuka yo yimwe ihayi vulu okutuka nokunambela komiti. Iikwamawawa yimwe ngele oweshi mono oshina shoka tashi ti, mwa kwatelwa ehuwi.

Ookahadha oyo iikwamawawa mbyoka ya simana noonkondo, nohayi eta oshimaliwa megumbo. Uuna wuyena yi indjipala, oho kwata po owala yamwe, e tofala komangeshethelo, nenge mulye megumbo.

Iikwamboga oya simana oshoka ngele oya koko ooyene yiikunino ohaye yi teyako e taye yi fala komahala gokungeshefela moka haya kalanditha e taya monono iisimpo.

Otuna omambakumbaku gayoolokathana, nohaga longo iilonga yayoolokathana noya simana. Gamwe ohaga tete omwiidhi ngoka hagu yelekanithwa gukale guthike pamwe go gamwe ohaga pulula momapya.

Pamuthigululwakalo aantu oya kala haya tungu oondunda kehe megumbo ohamu tungwa ondunda ndjoka haku tiwa ondjugo. Ohayi kala ya tungwa nekuma kooha oshowo ya kumbwa mowiidhi noya simana noonkondo.

Oshilongo shaNamibia osho oshilongo oshiwanawa noonkondo, noshina oondundu, unene komahala ngoka ga handiya lyokuushimba. Oondundu ndhoka ohadhi nana aatalelipo, mboka hayazi kiilongo niilongo, nohaya futu oshimaliwa shontumba opo ye ethelwe mo mehala moka.

Otuna iikwamawawa yayolokathana puna mbyoka hayi tuka po opunawo mbyoka ihayi tuka. Mbi hayi tuka oha yika nyangels kokule tayika konga iikulya oshowo omeya.

Oondjuhwa odha simana nohadhi edhililwa miikuku. Ohadhi kala mo tadhi pelwa mo iilya oshowo omeya ano tadhi silwa oshimpwiyu. Nongele odha valathana etadhi indjipala ohadhi landithwa po.

Moshilongo omuna oondundu dhimwe oonene shinene dho dhimwe odhopokati dhoka dha etwapo kevi lyandumbala ombepo sho tayi pepe, nohadhi nana aataleli haafutu oshimaliwa opo yeethelwe mo.

Ehumo komeho shokathikana aantu ihayafuluwe uudama opo yatulemo omeya noohi dhawo, ashike ohaya tungu nekuma, nomeya ihaya tekewe noonyala, ashike opuna ominino ndhoka hadhitekele.

Oondundu uushitwe uuwanawa ohawu nana aataleli haya zi kiilongo ya yoolokathana nohaya futu oshimaliwa shontumba opo ye ethelwemo mehala olyo tuu ndyo nolili lya gamenwa kepangelo.

Momahala ngoka haga talelwapo ohamu kala mwa tunga omakuma kamuna owala iinamwenyo ashika naantu omo haya kala oshoka omuna namboka haya sile omahala ngoka oshimpwiyu yamwe omo haya lala.

Iikwamboga oya simana oshoka ooyene yiikunino ohaya teya iikwamboga yawo etaye keyilanditha, opo ya mone iisimpo yi ikwathele nayo mokukalamwenyo.

Iikogo oya simana oshoka, ohayi siikile etango, opo oonte dhetango kaadhi tu fike, oshowo kaadhi fike iimeno, yo yi se.

Moshilongo omuna omahala ngoka gena uushitwe uuwanawa ngaashi omamanya ngoka ihaaga vulu oku tatulwa. Aantu ohaya zi kiilongo ya yoolokathana tayeya oku talelapo omahala ogo tuu ngoka.

Aantu ngele taa munu oondjuhwa dhawo, ohaya kala taye dhi pele mo iilya osho wo omeya, ya ningila dhi kute, dhi indjipala. Ano tadhi londathana dho tadhi vala omayi ogendji nawa

Aantu ohaya kunu omabanana ngoka ngele ga koko noga tula ko nawa, ohaye ga likola ko etaye ga fala ya ka landithe komangeshefelo ya mone iisimpo.

Omiti odha simana oshoka aantu mboka ye na uunongo wa gwana ohaya hongomo iihongomwa ngaashi : iipundi, omatiti, iitaafula nosho tuu.

Etosha olyo ehala lyasimana ehala ndino enene noonkondo nomweedhililwa iinamwenyo yayoolokathana yimwe ohayi vulu okulya onyama yiinamwenyo iikwawo, yimwe ohayi li omiti yotayi nana aatalelelipo.

Iinamwenyo ngaashi oonkambe nayo oto yaadha moofalama, oshoka opuna iilumbu yimwe yi hole oonkambe nodha simana oshoka ohadhi vulu oku kuthwa mo etadhi falwa komahala hoka haku dhana iinamwenyo, tadhi kadhana uunene tuu kiituthi ngaashi oohango, dho oto vulu oku kayilako dhiku fale mpoka wa hala.

Opuna aantu mboka haya fikile uundama niitenda. Meni ohaya tulamo oonayilona. Ya ningila opo omeya kaaga pwine mo. Ohaya tula mo oohi dhawo. Etaya munu dhi indjipale yo ya kalandithe.

Moshikunino shinamwenyo omuna iinamwenyo ya yoolokathana mwakwatelwa oonduli. Oonduli odho iinamwenyo ile noonkondo ano yina uule tawu kumitha, iinamwenyo mbika ngele tayi li omafo gomiti ohayi li hayi li tayi li omafo gopombanda nomuti.

Aantu ohaya longitha iilongitho ya yoolokathana mwakwatelwa oonete nenge nditye uundjolo opo ya vule okukwata oohi ndhoka haya kalanditha ya mone iisimpo.

Aantu ohaya kunu miikunino yawo moka pokati kiimeno haya kala ya pititha po ehala lya ningila oku enda uuna wa hala okusila iimeno yoye oshimpwiyu. Ongele pamwe oto yi tekele nenge oto yi sile owala oshimpwiyu momumbwalangandjo.

Aantu ngele taya zi kiilongo ya yoolokathana ano taye ya oku talela po omahala ngaashi oshikunino shiinamwenyo ohaya ende noshitukutuku ya ningila ngele oshinamwenyo osheya tidha itashi yaadha.

Omvula ngele ya loko aantu etaya kunu omapya gawo, iilya ohayi koko nawa nongele oya koko ohaye yi teya ko. Mbika oyo iipalutha yawo ya kehe siku notayi tidhapo Nakayidhi kAalwenya.

MoNamibia omuna ehala ndoka lya simana noonkondo nolya simanekwa kukehe gumwe hali ithanwa Etosha ,mEtosha ohamu adhika iinamwenyo ya yoolokathana okutya uumenye noonduli oshowo oompo .

Oondundu odha simana na ihadhi adhika kehe pamwe moshilongo. Opu na omahala ngoka ga shitwa omayamba ngaashi omahala gokombinga yokuushimba hoka haku adhika oondundu.

Nashenga shanangombe ngele ega dhenge pevi omeya ohaga talama unene pomahala ngoka ganika olusilu ano omahala ngoka haga talama omeya mbala, aantu ohaa teke omeya ngoka yekega longithe momagumbo niinamwenyo opo hayiya okunwa ano yidhenge po enota.

Aantu ngele taya shongola oohi momeya ano tayedhi kwata mo yamwe ohaya longitha uundjolo, yo yamwe ohaya longitha oonete opo yedhi kwate yaka landithe yo yaka lye yadhenge po nakayidhikalwenya.

Ope na iinamwenyo mbyoka yi ikalekelwa, ano hayi nana aataleli, okuza kiilongo ya yoolokathana. Ohaya futu oshimaliwa shoka hashi yi moshiketha shepangelo.

Aanafalama yiikunino ohaya kunu iimeno yawo mevi ndoka lya tulwa uuhoho wa gwana, niimeno ohayi mene nawa tayi endelele noya ziza. Ohaye yi tekele nominino ndhoka hadhi kala dha taakana miikunino, oshoka oshikunino oshinene nokutekela neyemele.

Moofaalama unene tuu dho muushimba oto adhamo omamanya ngoka ihaga vulu oku tatulwa, okutya oniitenda, ohaga tatuka nuudhigu. Iinamwenyo ngaashi oondjima oko twaadha tayi nuka hoka , oondje, oko todha adha kohi.

Aantu ohaya tungu uundama womeya moka haye wu tula omeya oshowo oohi dhokumuna ano ethimbo lyokudhikwatamo ngele lyaadha nenge e wete dha ningamo odhindji ohaye dhi kuthamo nokudhifala komangeshefelo ano taya kalanditha.

Otu na omambakumbaku ga yooloka moshilongo. Gamwe ohaga pulula evi, opo uuna aantu taye ya okukuna evi otali kala epu nawa niimeno otayi piti mo nawa.

Omambakumbaku ogeli pamaludhi opuna ngoka haha tete omwiidhi ngoka gumwe Hague vulu oku kalandithwa ano aantu taalandithwa oka mwiidhi ka tetwa nawa noka ninga ofayina, hoka haka falwa moositola eta keya kaka liwe koongombe.

Oondundu odha simana oshoka ohadhi nana aatalelelipo mboka haya zi komahala gayoolokathana osho wo kiilongo yayoolokathana moka haya futu ondando yoshimaliwa opo ya ethelwe mo mehala omo tuu mo.

Oondjuhwa odhasimana noonkondo oshoka ohatu dhi tekula momagumbo tatu kala tatu dhi sile oshimpwiyu okudhipa omeya nosho wo iikulya nongele dha indjipala ohadhi ka landithwa e to mono iisimpo.

Aantu ngele taya fulu uundama wawo manga inaaya tula mo omeya ohaya tula mo onayilona ya ningila ngele oya tula mo omeya itaga pwine mo yo ya vule okutula mo nawa oohi dhawo ano taya munu.

Aantu mboka yena iikunino ohaya longitha ominino dhomeya okutekela iikunwa yawo opo kayise kenota uuna evi lya kukuta nongele ya koko ya koko etayi tulako ohaya teyako iiyimati yawo nokuka landitha .

Omvula ngele ya loko nawa, aantu ohaya pulula omapya gawo e taya kunu omahangu niikunomwa ayihe yomomapya. Ngele ya koko e tayi tula ko, ohaye yi teya nokulya momagumbo nenge ya ka landithe.

Omvula ngele ya loko omwiidhi etagu zizi nawa oondjuhwa ohadhi yi dhika nyange iipethupethu yadho momwiidhi ogo tuu ngo. Aantu ihaya kala we yena oshimpwiyu shokudhipa iilya.

Aantu mboka yena iikunino noha ye yi sile oshimpwiyu. Ohaya longitha ominino ndhoka hadhi kala dha taakana miimeno yawo. Ngele taya tekele ohaya patulula owala kokanala omeya eta tsinine moshikunino.

Kapena oshinima shi na oondunge shafa iikwamawawa ngaaahi uudhila. Ohawu tungu iihandhila yawo nomwiidhi mbyoka hayi kala ya thita nawa, ya ningila nande ngele omvula oya loko sho osha valela mo omayi, itaga lokwa komvula.

Moshikunino shiinamwenyo oto a dhamo iinamwenyo ya yoolokathana. Iinamwenyo yimwe iikumithi ngaashi Onduli ndjoka to adha ta yili omafo gomutu ashike ota yili pombanda yomuti oshoka onde noonkondo.

Iinamwenyo mbyoka ye edhililwa mehala ndoka hali ithanwa okashana, oyi limo ya yoolokathana, yimwe ohayi vulu okulya aantu, yo yimwe ka yina shoka tayi ku ningi. Ano ohayi nana aataleli okuza kiilongo ya yoolokathana nohaya fitu oshimaliwa, opo ye ethelwe mo mehala ndoka lya gamenwa.

Ehumokomeho sho tali endelele aantu ihaya longitha we omatemo okuteta omwiidhi. Opwa ndulukwa uushina mboka hawu tete omwiidhi nawa, no wasimana oshoka otawu kutha po iilonga yomatemo.

Aantu ohaya munu oondjushwa dhoka haye thi tula mehala limwe nokukala tayedhi pelemo omeya osho wo iikulya, nohadhi indjipala etayedhi kwata yaka landithe yamone iisimpo.

Otuna iikwamawawa ya yoolokathana yimwe iinene unene ngaashi omaimbi oshowo omakola nookakodhi . Po opuna woo mbyoka iishona mwakwatelwa oonguti, oonatsitsika ,omanza nosho tuu

Ookahadha oyo iikwamawawa mbyoka hayi tekulwa kaantu momagumbo . Ohayi kala tayi pewa iikulya ngaashi iilya oshowo omeya ngoka haga kala gatulwa muupokopoko .

Aantu ohaya longitha uundjolo nonete ndjono hayi tulwa momeya, opo ya kwate oohi ya fale komangeshefelo ya ka landithe ya mone iimaliwa. Dhimwe ohaya fala momagumbo, opo ya ka lye yo ya tidhe po nakayidhi kaAlwenya.

Uuyuni sho tawu ende ta wu humu komeho, aantu iha ya siwe ondjala molwa omvula kaayiko, oha ya pulula omapya gawo, eta ya longitha ominino ndhoka omileeleeka nominene oku tekela omapya gawo.

Moshikunino shiinamwenyo ohamu adhika iinamwenyo ya yoolokathana mwa kwatelwa onduli, oshinamwenyo shoka oshile muuyuni no hashi tonyo omagulu gokomeho opo shi nwe omeya. Osha simana oshoka ohayi nana aataleli.

Uundama oha wu kala wa tungwa po moikalo dha yoolokathana, ano ndi tye aantu haa longitha iillongitho ya yoolokathana, ngaashi omakuma, nenge pamwe oshinailona. Aantu ohaa tula mo omeya, noohi opo dhi indjipalele mo, yo taya kala taye dhi pe iikulya.

Ookahadha oyo iikwamawawa ya simana noonkondo. Ohayi vulu oku eta iimaliwa megumbo, uuna we yi kwata e toyi fala kopenzela nenge kondoolopa e to landitha wu mone mo iisimpo.

Opuna omahala ngoka omawanawa aantu hayavulu oku kiiyuvithila nawa, muna iipundi niitaafula mbyoka hayi kala ya yalwa. Oto vulu okuya mo nookahewa koye, e tamu kiiyuvitha nawa.

Oongombe ndhika iinamwenyo mbyoka hayi silwa oshimpwiyu momagumbo . Aantu ohaye keyi litha miihwa opo yikute noyikale yina oonkondo, yo yivalathane yiindjipale, notovulu okukeyi landitha. Ohayi tulwa uupapa momakutsi ya ningilwa opo kaayi kane.

Aantu mboka haya kunu iikunino ohaya longitha uunete mboka haya tula kombanda, noya ningila ngele omutenya gwatsu shinene iikwamboga mbyoka ya kuna meni itayi pi komutenya yo yi se.

Oohi odha simana, oshoka aantu oha yedhi kwata noku ke dhi landitha, ano taya fala komangeshefelo nenge taye dhi tanda e tadhi kukuta, nenge ya lye onga osheelelwa megumbo.

Moshilongo shaNamibia omuna oshikunino shiinamwenyo moka mwedhililwa iinamwenyo ya yo lokathana noha yi nana aatalelipo oku za kiilongo yi ili no yi ili, haya futu odhimaliwa opo ye ethelwemo mehala olyo tu ndyoka.

Omapya oga simana oshoka aantu ohaya kunu mo iikunomwa yawo yayoolokathana mwakwatelwa iilya nomapungu. Nongele oya koko nawa etayi tulako, ohayeyi teyako nenge yeyi likoleko, yamwe taya kalanditha , yo yamwe taya li megumbo ya tidhepo Nakayidhi Kalwenya.

Otu na omambakumbaku ga yoolokathana moshilongo, mwa kwatelwa ngoka haga tete omwiidhi. Ano tagu ningi gu thike pamwe nohagu gongelwa, tagu tulwa moonayilona opo aantu ya ka landithe ya pe oongombe dhawo.

Aantu ohaya longitha oonete dha yoolokathana oku kwata oohi, ngaashi uundjolo. Ano ohaye dhi kuthamo eta ye dhi fala komangeshelo noku mona oonsipo

Muundama womeya ohamu vulu okutulwa oohi dhoka hadhi munwa, ano okandama kena mwene, ngele oohi dhi indjipala ohaya yimo nokandjolo hoka haka kwata oohi e tayekedhi lya po nenge yakalandithe.

Miikunino iimeno ohayi kunwa yi li momikweyo nopokati ohapu kala pu na ehala lya ningila omuntu ngoka ta sile oshikunino oshimpwiyu, opo e ende, ye ende ta dhudha mo oomwiidhi ye ta tile mo omeya.

Etosha olyo ehala ndyoka hamu adhika iinamwenyo yayoolokathana yimwe oyanika oshiponga yo yimwe otovulu okushiguma. Iinamwenyo mbino ohayi nana aataleli mbola haya zi kiilongo yi ili noyi ili no ohaya futu iisimpo opo yeethelwe mehala olyotuu mo.

Aanafaalama mboka haya kunu iimeno ohaye yi kunu melandulathano ano momikweyo nopokati ohapukala pwapita ondjila opo eende po uuna tasile notatala iimeno ye oshimpwiyu.

Moshilongo omuna omihoko dhayoolokathana mwakwatelwa aahimba. Aahimba ihaya zala iikutu ohaya kala owala kolutu lowala nohaya isikile owala niinima niipa yalongwa miipa yiinamwenyo.

Aantu mboka yena iikunino ohaya kunu iimeno yili melandulathano, ano omukwewo nkee guli po ogu na ashike iimeno yoludhi lumwe, nohaya thigi po omahala pokati kiimeno yawo opo uuna taye yi sile oshimpwiyu yakale yena mpoka taya vulu oku pita.

Aantu mboka haya tekula oondjuhwa ohaya vulu okudhi tatulila omatanga, ngoka haga kala gena oontanga meni nohadhi li nawa etadhi vala omayi ogendji.

Opu na aantu mboka ye na oofaalama dhoondjuhwa nohaya kala taye dhi pele mo iikulya mwa kwatelwa omeya. Ohadhi vala omayi nomayi ngoka ohaye ga gongolola mo ye ke ga tule momashina gokutendula uuyuhwena.

Moshikunino shiinamwenyo ohamu adhika iinamwenyo yayoolokathana yimwe oya nika oshiponga ano hayi li onyama yoyimwe ohayi li owala omwiidhi nohayi nana aatalelipo taya zi kiilongo yayoolokathana.

Aantu ohaya tungu uundama wa yoolokathana, wumwe ohaye wu longitha okutunga noodhopi. Amo ohaya tulamo omeya, etaye dhi tulamo, nongele odha valathana, ohaye dhi kwatamo e taye ke dhi landitha.

Aantu mboka yena iikunino ohaya longitha ominino dhoka hadhi kala dha lamba iimeno yawo. Nongele taya tekele, ohaya patulula owala kokapomba, omeya taga tsinine iimeno ayihe.

Aantu ohaya fulu uundama moka haya tulamo onayilona meni yaningila kutya omvula nenge nayi loke nenge oyewu udha nomeya itaga pwinemo nohaya tulamo oohi dholumuno.

Aantu ohaya munu oondjuhwa ndhoka haya kala tayedhi pe iikulya nomeya, ya ningila dhilye nawa dha kuta, dho dhivule oku valathana, ano dhi indjipale yo ye kedhi landithe.

Aantu ohaya munu oombaka haye dhi tula moshikuku nohaya kala taye dhi pele mo iilya nenge iikulya niimbombo, opo kaadhi se ondjala. Ohaye dhi ningile mo omeya, opo dhi kale tadhi mbwindi, oshoka odhi hole okudhana momeya.

Metosha omo mehala moka mwa edhililwa iinamwenyo mbyoka ihayi kala paantu noya nika oshiponga. Iinamwenyo mbyono ohayi nana aatalelipo mboka haya zi kiilongo niilongo no haya futu oshimaliwa shontumba opo ye ethelwe mo moshikunino shiinamwenyo.

Onkadhindjuhwa oya simana oshoka ohayi vala omayi ano hayi ningi ondambo yawo tayi ningilwa ku shikondombolo nongele ye ga valele po ohayi ga langele sigo uuyuhwena tawu tenduka mo nokukala tayi wu sile oshimpwiyu.

Oondundu odha simana. Oshoka ohadhi nana aataleli mboka haya zi kiilongo ya yoolokathana nohaya futu iisimpo opo ye ethelwe mo mehala olyo tuu ndyoka. Iinamwenyo ngaashi oondjima osho wo oondje, uunyenti omo to wu adha moondundu moka.

Ondjambaa, oshinamwenyo shoka oshinene no shasimana. Ano oshina omukati ngoka hagu kutha omeya go otagu vulu wo oku kutha omavi. Omukati go ndjamba ogwa nika oshipoka, oshoka ngele osheku geele ndele tashi kukwata nomukati ngono itashii kuthigi nomwenyo.

Aanafaalama yoongombe ohaye dhi sile oshimpwiyu okudhi pa iikulya unene tuu mbyoka hayi landwa moositola naambyoka hayi mene moofaalama dhawo noku dhi pa omeya, ano ngele dha vala e tadhi indjipala ohaye dhi landitha po.

Oonkwandambi iinamwenyo yimwe ya simana noonkondo. Nohayi tekulwa momagumbo osho woo moofaalama . Aantu ohaye yi kanda omahini ngoka nago haga vulu oku landithwa oto vulu nokuyi landitha po yoyene.

Oondundu odha simana oshoka oha dhi nana aatalelipo mboka ha yeya momahala ngoka gagamenwa, yo oha ya gandja oshimaliwa shontumba opo ye ethelwemo, mo oha mu kala muna oombila dhaantu mboka ya fumbikwamo nale, uunene tuu aasimani ntu.

Aantu mboka ye na iikunino ihaya longo nuudhigu okutekela iimeno yawo. Ohaya taakanitha mo ominino mokati kiimeno, ngele okwa patulula kokapomba iimeno tayi itekele yoyene.

Aantu ohaya kunu iihulunde yayolokathana moka ngeke yakoko nawa etayi imi ohayeyi kona ko eta ye yi fala komalandithilo yamonemo iisimpo.

Ondjuhwa yonkiintu oya pumbwa ekondombolo opo ngele olyeyi londo etayi vala omayi, ohayi ga langele nokuvala uuyuhwena, ano tadhi indjipala.

Aantu mboka ha ya kunu iikunino, nenge nditye yena iikunino, oha ya longitha ominino oku tekela iimeno ya wo opo yi koke nawa, no ngele ya koko ata yi tulako iiyimati, oha ye yi li ko lako eta ya kalanditha.

Oondjuhwa iikwamawawa ya simana noonkondo. Ohayi tekulwa momagumbo, hayi kala tayi pewa iikulya ngashi iilya nomeya. Ohadhi valathana nawa, ano tadhi vala omayi, etadhi tendula, etayi kala yina uuhwena owundji, etadhi iindjipala.

Oondjuhwa oha dhi tulwa muukuku, mono hadhi kala tadhi pelwamo omeya, opo dhi valathane, dho dhi indjipale. Aantu ye ke dhi landithe ya mone iisimpo.

Otuna uudhila owundji moshilongo wa yoolokathana oshoka wumwe uufupi wo wumwe owu na omagulu omale mwa kwatelwa ooAmutika kanyandi noondemuteya. Uudhila mboka ohawu kala miihwa. Wumwe ohawu liwa po opu na mboka ihaa wu liwa.

Opuna omahala ngoka goku iyuvitha nawa nohapukala puna iitafula oshowo iipundi, iitaafula ya yalwa omalapi omatokele ya ningila sho aantu tayeyapo otapu monika nawa.

Otu na ombakumbaku ga yooloka moshilongo moka mwa kwatelwa ngoka haga pulula evi, uuna omvula ya loka naantu ohaya kunu mo iikunumwa yawo mwa kwatelwa iilya, omakunde nosho wo omanuwa.

Otu na iinamwenyo ya yoolokathana moshilongo mbyoka yi li ya gamenwa no ito zi owala hoka e to ya wu shi dhipage. Iinamwenyo mbika ongaashi uumenye, oondjamba nohayi adhika momahala ga gamenwa ngaashi mEtosha, ano moshikunino shiinamwenyo.

Moshikunino shiinanwenyo ohamu adhika iinamwenyo ya yoolokathana mbyoka hayi nana aatalelipo hayazi kiilongo yi ili noyi ili hohaya futu oshimaliwa shontumba opo ye ethelwemo mehala omo tuu moka.

Otu na iinamwenyo mbyoka ya gamenwa kepangelo no ito zi owala hoka e to shi dhipaga. Iinamwenyo mbyoka ohayi nana aatalelipo mboka haya zi kiilongo ya yoolokathana nohaya futu oshimaliwa shontumba, opo ye ethelwe mo mehala olyo tuu ndyo.

Iingulu iinamwenyo mbyoka hayi tekulwa momagumbo uunene momikunda, ano ohayi pewa iikulya yo yimwe ohayi nu wo omeya . Shingulu oshinamwenyo oshihethi, oshoka ngele oweshi pe iikulya otashi vulu okuyitilahi etashi li pevi.

Aanafaalama yiikunino manga inaaya kuna ohaya longekidha evi lyawo nawa, moka haya kutha uuhoho nokuwugalagulila mumwe nevi pehala mpoka ahala okukuna.

Opuna omahala ngoka tovulu okukutha kuume koye nenge kahewa koye muka iyuvithe nawa, ano ohamu ipo owala niitaafula yeni, nomalovu geni nonyama woo yeni ngele omwahala okukala pamwe nawa.

Oonkwandambi odho iitekulwa namwenyo mbyoka hayi tekulwa momagumbo. Ano hayi silwa oshimpwiyu kaantu yoyene. Oha yeyi fala ta ye keyi litha miihwa opo yilye yi kute yo tayi valathana woo eto landitha. Nuuna puna oshituthi oho dhipaga owala onkwandambi.

Oondjuhwa ohadhi munwa momagumbo mono aantu hayedhi tula kiikuku ohayedhi tulilemo omandini ngoka haya kala yega teta ano omapokopoko gena omeya nohaya tula mo wo iilya opo dhilye.

Pomahala ngoka haga talelwapo ohapu kala pwatungwa oondunda moka aantu yaningila una atalelipo taye ya po omo owala halala ngele oyeya oku ningamo oshiwike nenge omasiku gotumba,

Momahala ngoka haga nana aataleli kamuna owala iinamwenyo ashike omuna woo oondunda moka hamulalwa ihe nadho ohadhi futilwa.

Uuna aantu ya pulula omapya gawo ya ninga evi lyi kale epu, opo ya kune mo iikunomwa ya yoolokathana okutya nande pamwe okwa hala okuninga oshikunino ohaa tula mo ominino dhomeya, ndhoka hadhi kala ngele wa patulula kokapomba omeya ohaga tsiinine owala go gene.

Moshilongo Namibia omuna iiyenditho yayoolokathana, opuna mbyoka nkene owala shili po ohashi longithwa owala aantu shotaya tungu oopate ohashi kala shalambo mo tashi tatula omamanya.